Paɣasaribili viɛlli ŋun di silmiin nam ka Anfooni maa wuhuri o ni niŋ suhupiɛlli shɛm ni pini shɛli o ni yɛn deei